Le gbe aɖe me. Atiglinyi eve le afi sia eye ɖeka le emɔ me tsom eye eveliae le adzɔge. Yevu aɖewo le ŋu me eye wova ɖo atiglinyi eveawo ƒe domeza. Atiwo le afi sia.